Ngele owahala omatama goye gatuleko pethimbo nomeendelelo, oshiwanawa ngele togadhikile iiti hoka taga vulu okwiitangela. Uuna iitayi yataalela pevi noyina iiyimati, iiyimati ohayi pi mbala noneendelelo.

Ombuga ohayi mono omuloka omushona noonkondo onkene niimeno mbi hayi mene mo oyindji ohayi kala iishona yo iifupi kaayina omafo omanene nenge yimwe kaayinasha nokuli omafo.

Iitipolwa yombuga mbyoka yina oondeyina iiwanawa okutala naashoka evi lyomoondeyina ohalii igongele pamukalo mpoka to hala okutyaa pwathanekwa nani eshito owala osholili talelapo ano owala oondeyina wutale nkene eshito lyoopala.

Ombuga ehala limwe ekumithi, kombinga yimwe yombuga okuna owala omamanya, kombinga yimwe oyina oondundu dha ninga omakolomanya, yo kombinga yimwe oya tya omumbwalangandjo go wala.

Omikalo dhimwe dhopashinanena dhokukuna iimeno, oolaka dhono hadhi kala dhalondathana moka mwatsikwa iimeno. Moolaka muka ohadhi kala tadhi tekelwa kehe esiku dhotadhi mono oonte dholusheno.

Ombuga hayo naana ehala lyoku kalwa ngele okaantu nenge okiinamwenyo. Ombuga oya mbwalangandja noonkondo, ka yina omiti, mo kamu na iishana nenge omahala moka hapu kala puna omeya.

Embakumbaku ihali kala po okulonga epya lyomuntu. Ohali endelele noonkondo. Owili owala yimwe nenge mbali lyo olya mana. Mbakumbaku oha nu omahooli, ashike oha longo iilonga oyindji methimbo efupi.

Ongolo oshinamwenyo oshiwanawa okutala noonkondo , sho shene osha shitwa shafa ondoongi , ashike puuwanawa washo oshina omayala omaluudhe nomatokele. Oongolo odhindji ohadhi kala momahala ga gamenwa.

Una aanafalama ya kunu uumeno wa wo owundji, uumeno mbuka ohaye wu fala komatala ye ke wu landithe, kaantu mboka ya hala oku ka tsika momagumbo gawo. Iimeno oyindji ohayi kala mbyoka hayi tula ko iiyimati.

Aanafaalama oyendji oyena omapya gawo gokukuna uunyandi uutoye . Uunyandi mnoka ohawu ningilwa ne oofoola dha landulathana dho oonde. Uunyandi ihawu kunwa nande mepya mwambwalangandja ashike ohawu tulwa mootenda.

Kuuyuni aantu ihaya pulula we nenge tutye haya teya noonyala ashike ohaya longitha omashina. Okuna omashina gokwakola omanene ngoka haga longithwa moofaalama oonene dhoka hadhi kunu iikunomwa oyindji.

Oohi ngele odha ningi mo odhindji mondombe, ohadha kala owala dhi li komba tadhi ti miki miki. Pethimbo ndika, opo wo mwene gwondombe ha mono kutya nani okwa pumbwa okukutha mo oohi dhimwe.

Mombuga unene tuu moka muka owala omamanya ihamu mene naanaa iimeno oyindji. Molwaashoka ombuga ihayi mono omuloka ogundji, onkene iimeno mbyoka hayi mene mo ohayi kala iifupi yo iishona.

Iitopolwa oyindji yombuga mbyoka yina oondeyina, ohayi kala iiwanawa oku talelapo, shaashi ngele oto tala nande okuli wuli kokule oto hala okutya, ayi! shiya osha thanekwa komuntu, nani ahawe, eshito owala lya opala.

Momakololo gaApolo 11 omuna omathano ngoka ga thanekwa laantu mboka yali haya kala yeli momakololo moka. Omathano ogendji otaga ulike nee onkalamwenyo yawo ya nkene kwali haya hupu mokulya omulowe nokuyaha iiyamakuti.

Oshiwanawa ngele tokuthamo oohi mondombe manga ino opalekamo. Oondombe dhopashinanena dhoka dhatungwa nosamende ohadhi yogwa omathimbo nomathimbo, shika ohashi ningwa opo oohi dhikale momeya gayela.